Bibiiri la zeŋ dakori zu, a bie kaŋa. zeŋɛ o tɔ gbɛɛ zu, ka gyɛreka biŋ kaa bie kaŋa eŋe nɔɔtere doɔre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

Pɔɔbɔ bata la are pata poɔ ka ba taa pirɛte ka boma bebe a mine eɛɛ bonzeere mine bondoɔre mine bonpeɛle pɔɔ meŋ.

Die poɔ la ka dakogro biŋ a dakogro eɛɛ sɔglɔ a de tabolɔ kaa tabolɔ meŋ e sɔglɔ kyɛ ka kapuro a e bonzeere ka tee video a biŋ.

Dɔbɔ bata la are kaŋ pɛgle malfa sɔglaa ka kaŋa su kparesɔglaa ka lɔɔre biŋ ka yiri meŋ are a lɔɔre eɛɛ bonpelaa kaa dɔɔ kaŋa vɔgle zupilsɔglaa kyɛ eŋ naate sɔglɔ.

Bimbiiri banaare la, ba sigee baa a te ɔnnɔ kõɔ. Ba mine taa bontampɛloŋ, ka kaŋa su kpardoɔr kyɛ k'a zie e ŋa taŋa. A kõɔ eɛɛ yaga.

Pɔgeba bata la vuuni ane bie ka bayi a are nyɔge laare ka kaŋa taa orɔba ka dansaŋ meŋ biŋ ka kaŋa taa saare kaŋ su kparesɔglaa ka kaŋa seɛ wagyɛ.

Noba la are ka lɔɛ meŋ biŋ ka ba pɛɛ la kyɛ pɛgle Gaana filagi ka o e pelaa ka ba mine su kparedɔre ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kparezeere.

Pɔɔbɔ la are ka ba mine zeŋ ka ba mine are deŋ deŋ ba mine suee kparezeere kaa daŋkyime are a daŋkyime eɛɛ tampɛloŋ ka teere meŋ a are.

Dɔba la zeŋ ka ba mine eŋ kɔkɔlɛɛ, ba mine sue kaayaa bonzeɛre ane bondoɔre, ka ba mine peri nimikyaane kyɛ kaara.

Nasalba la a be die poɔŋ a zɔɔrɔ taa ka bamine su kpare bɛrɛ kaa kaŋa de o nu a kyeɛrɛ ne o tɔsɔbɔ zu ka bamine ziŋ a ne karitaare kyɛ meŋ kaara a zɔɔre.

Pɔgeba la are dendeŋ ka yiri meŋ are ba mine sue kparezeere ka ba mine su bondoɔre ka ba mine de ba nuuri lere bone ka ba mine su bontɛmpɛloŋ ka ba mine su kparesɔglɔ.

Pɔge ne dɔba la are ane bibiiri k,a pɔge kaŋ sue kparedɔre kyɛ su bonsɔglɔ ka ba mine su bompeɛle ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka dakogro bebe ka ba mine.

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ ka a dɔɔ kaŋa are ka table biŋ ba nimitɔɔre ka die bebe la ka a zie eɛɛ zie ka a zie kaŋa e tampɛloŋ a pɔge kaŋa su kparezeɛ ka kaŋa su kpare.

Dɔbɔ la ba tuuro la pɔmpeŋ kaa kuree be a lɔɔre poɔŋ kaa dɔɔ kaŋa su kparezeɛ kaa kaŋa vɔgle zupilsɔglaa kyɛ su kparesɔglaa kaŋa su kpare tampɛloŋ.

Noba la are ka tunnel meŋ biŋ dɔɔ kaŋa do are la a tɛne zu kyɛ su kpare pelaa ka ba mine are a teŋɛ sɔgɔ kyɛ seɛ kuri seɛ ba mine sue kpare sɔglɔ.

Pɔɔbɔ la ka ba mine vuune ka ba mine are ka ba mine kyaare katawirre ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kpare peɛle ba mine suee kpare zeere kyɛ ka ba be.

Dɔba ne pɔgeba la , a dɔba mine toɔre la nu wɔɔre ka nuwɔɔre e zeɛre, ka lɔɛ a are, a lɔɛ mine eɛ pɛɛle, kaa dɔba zele bon a kyɛne .

Godo la kyaanaa la biŋ a die poɔ a die eɛɛ tampɛloŋ ba yɛrɛɛ bonpelaa a dɔgle a godo zu ka wodrop meŋ biŋ kaa dokogro mine e zee.

Naa naagaŋaa poɔ la ka naao be a gaŋaaŋ ka nobɔ bebe ka naao eɛɛ sɔglaa kaa nobɔ mine be a yeŋ poɔŋ a are a kaara a naao boɔrɔ koo zo la.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la are ka bogi are ka kūū daga a biŋ tabole zu ba kanɛɛ gama dɔɔ kaŋa su kparepelaa.

Pɔgeba ne dɔba la are ka ba mine zeŋ ka teere bebe ka patare bebe ba mine su kparesɔglɔ k,a pata zie kaŋ e bondoɔre ba mine sue enkpoli.

Dɔba la are kaara bone a kuruu biŋ o eɛ bondoɔ ka a dɔɔ mine su kpare zeere ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zupili zeere peɛle.

Kóɔ la gaŋ kaa Nona be a be ka gboe a biŋ ka laare a biŋ orɔbare meŋ niŋee la ka na mine are

Die poɔ la ka dakogro biŋ ka tabol meŋ biŋ a dakogro eɛɛ tampɛloŋ kaa teŋɛsugɔ meŋ e tampɛloŋ kyɛ kaa die daŋkyime e sɔglaa ka tabol meŋ biŋ.

Dɔbɔ ba yi ane pɔgɔ boŋyeni ne bibiiri bayi la ka ba zeŋ ka vūū are ka a pɔge dɔɔ a bie kaŋa sue kpare zeɛ ka a pɔge kaŋa su kpare pelaa sɔglaa.

Dɔbɔ la ka ba mine su kparepeɛle kyɛ gbi dumo ka kūū daga a dɔgle ba zusugɔ kyɛ ka ba mine are deŋ deŋ kyɛ pɛgle gaŋgaa ka ba mine su kparedoɔre ba mine suee kparesɔglɔ.

Dakogro ayi la biŋ ane tabole tabole eɛɛ kuruu kaa dakogro e tampɛloŋ kaa die poɔ meŋ e tampɛloŋ kyɛ ka taaboore a biŋ a die poɔ.

Noba la be karemɔge dieŋ ba sue kpar woori ka ba mine su kpar sɔgelɔ ba mine sue kpar zeere ka ba mine kpar doɔre a die zie kaŋa eɛ zeɛ kaa zie kaŋa e sɔgelaa

Dɔbɔ la are ka ba mine pɛgle gaana flak a gaana flak kaŋa eɛɛ bonsɔglaa ne bonzeɛ kaa dɔɔ kaŋa su kparetapɛloŋ kaa kaŋa dɔɔ kyɛ nyoge.

Ta dakogro la biŋ ka teɛ biŋ kaa dakogro eɛɛ zēēre kaa tabol e tampɛloŋ ka kɔl baare biŋ a die daŋkyine eɛɛ tampɛloŋ kaa teŋɛsɔgɔ e sɔglaa.

Nobɔ la are ka ba mine su kpare doɔre ka ba mine eŋ sɔɔse peɛle ka ba mine seɛ kurizeɛ ba mine suee kparesɔglɔ ka ba mine are ka yiri meŋ a.

Dakogri ne tabolo la biŋ ka a e zeere ka pata be be ka teere meŋ bebe tewoma be be la.

Lɔɔre la are a lɔɔre eɛ lɔɔdɔre ka noba be a lɔɔre poɔ ka dɔɔ kaŋa a are a lɔɔre puoriŋ dakogro bebe ka teere are ka sobiri meŋ bebe ka gyɛɛrepantumo a bebe.

Bɔɔdeɛ la ka ba e dug mɛɛraa poɔ ba maale la bommo a eŋ gyɛlee a eŋ tiwɔmɔ kaa bommo poɔ ba eŋɛɛ ti vaare.

Dɔba ne bibirii la ka ba mine are ka ba mine dɔɔ ka ba mine su bondɔre ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonzeere ka teere bebe ka tɛne bebe a tɛne eɛ bonzeere.

Pɔɔbɔ la are ba suee kparepeɛle kyɛ toore nuwoore ka ba mine suu ka tabole are o eɛɛ bonsɔglaa kyɛ ka ba biŋ gama ka magre dabilii meŋ biŋ.

Pɔɔ la are baa poɔ o pɛgle la zumɔ kaa zunee kaŋa w kpoŋ ka mine e bilii kaa pɔɔ le diiku doɔre ane bonsɔglɔ kyɛ seɛ wagyɛ.

Dɔba ne bibiiri la ka ba mine gbi dumo ka ba mine zɛge ba nuuri k,a do saazu ka ba mine a su kparesɔglɔ ka mine su kparepeɛle k,a dɔɔ.

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ la zeŋ dakogro zu ka tabole biŋ ka pirɛterre biŋ kaa pɔɔbɔ mine a zeŋ ka kaŋa su kparezeɛ kaŋ su kparesɔglaa.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

Dɔbɔ la a zeŋ ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka tabole biŋ ba seŋsugliŋ ba mine suee kparesɔglɔ ka mine su kparezeere ka mine su kparedoɔre ka mine su kparepeɛle ka.

Pɔɔ la dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo ka zupile a biŋ kyɛ koo leŋ duuku zeɛ kyɛ su kparesɔglaa kaa zie e zeɛ kyɛ kaa boma a zupile e tampeɛloŋ kaa pɔge iri o nu kaŋa.

Pɔge ba la zeŋ ka boŋ peɛle mine mare ba nmieŋ kyɛ ka ba mine su kpare sɔglɔ bmine s kpare doɔre ba mine taa baagi wosɔglɔ ka ba mine le diko zeere.

Dɔbɔ la be torata poɔ a torata zie kaŋa eɛ doɔ ka kaŋa e zeɛ ka a daba mine su kpare zeere ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine zeŋ a nimitɔɔre ka ba mine zeŋ a puoriŋ ka teere bebe.

Dɔbɔ la a are ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka ba mine su kparepeɛle ba mine suee kparesɔglɔ ka ba mine su kpare nuwogre kaa tabolɔ a biŋ.

Dɔɔ ane bibiiri la zeŋ. Ka a bibiiri gbi la dumo ka a dɔɔ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo kyɛ ka ba kaara bone a dɔɔ naŋ erɛ.

Nobɔ la laŋtaa ka ba mine su kparepeɛle pɔɔ kaŋ su kparezeɛ ka dokogro biŋ ka ba zeŋ ka ba mine are ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zupilpeɛle.

Dɔbɔ la kyaare katawisɔglaa neŋ bonzeere ka ba mine seɛ wagyɛ sɔglɔ kyɛ seɛ wagyɛ zeere ka ba are kaŋa taa la kataweɛ ka kaŋa tuo gaŋgaa.

Nobɔ la are ka ba mine haa ba noɔre kyɛ taa gaana flak kaa zie kaŋa e zie laa zie kaŋa w pelaa ka ba mine su kparepeɛle kyɛ ka John mahama enfuone mare a kparoŋ nimitooreŋ.

Pɔgeba la are ka ba mine teɛ ba seɛ ka ba mine su kparezeere ba su la kparewogri ka vūū bɔlpere are k,a zie kaŋa e zeɛ ka zie kaŋa e sɔglaa.

Noba la are ka kûû paa laa a biŋ kaa noba de ba nuure lere lere ka ba mine su kpar sɔgelɔ kaa kûû paa laa ba naŋ e bonzeɛ ane bondoɔre kyɛ kaa felaaware puure be be

Pɔge ne biiri la zeŋ, kaa pɔge zeŋ dakogi zu kaa laare ane ɔrebare biŋ a ɔreba kaŋa eɛ doɔre ka kaŋa. e sɔglaa ka bie kaŋa zeŋ a laa poɔ, kaa laa e pelaa kaa kaayɛ kaŋa e zeɛ kyɛ kaa pɔge pegeree boma.

pɔgeba ne dɔbɔ la are ka ba mine su kpare doɔre ka ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kpare zeere ka a dɔɔ ne pɔge a zoro kyɛ ka a dɔɔ seɛ kuri sɔglaa.

Dɔbɔ la ba pɛglɛɛ sɔbulɔ a wuoro tɛne ka bogi meŋ are ba mine vɔglɛɛ zupil tampɛloŋ ka ba mine su kparesɔglɔ ka pɔɔ ne dɔɔ kaŋa are a yele yɛl.

Dakori la biŋ a dakori mine eɛ zeɛre ka kapuro bebe a meŋ e zeɛre ka teere. bebe e sɔglɔ ka tabol e tampɛloŋ kaa teŋɛ sɔɔ meŋ e tampɛloŋ.

Dɔbɔ la are a pɛgle sabulɔ ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine vuune ka tɛne biŋ teere meŋ bebe la a tɛnɛ eɛɛ zeɛ.

Dɔbɔ la are ba suee kparepeɛle ka kparɛɛ zeere mine e bondoɔre ka kūū daga biŋ a ba seŋsugliŋ ka ba mine teɛ ba nuure a dɔgle taa ka ba mine vɔgle zupilsɔglɔ ane bondoɔre.

Pɔge ne bibiiri la a bibiiri seŋɛɛ la ka ba mine gbidumo ka a pɔge meŋ gbi kyɛ pɛgle bondoɔre kyɛ pɛgle gaŋgaa ka a bie kaŋa ŋmeɛrɛ a a gaŋgaa zɛge o nuuri ka a pɔge kaara a bie.

pɔɔbɔ la are ba vɔglɛɛ zupile kaa mine seɛɛ wagyɛ peɛle ka mine su kpare peɛle ba mine tuoee boma ba mine su kpare zeere kyɛ taa woɔ.

Dakogro la biŋ ayi ka kapuro dɔgle a zusoga ka tabol biŋ a sensogleŋ a tabol eɛ sɔglaa ka ka dakogro meŋ e sɔglaa ka gama a biŋ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la a pɔɔbɔ seɛ wagyɛre kaa dɔɔ kaŋ dɔɔ meŋ seɛ kaa dɔɔ kaŋ su kparedoɔ kaa pɔɔ kaŋa de ēēlee dɔgle o nyaa zu kaa pɔɔ kaŋa a are.

Dɔbɔ, pɔɔ ne biiri la a araa lɔɔre kᾱᾱ koɔroo zie. A.., dɔɔ kaŋa zɔɔɛ moto, ka lɔɛ biŋ.

Noba la are ka pɔge tuo talare, kaa pɔge kaŋa. su kpare doɔre ka kaŋ su kpare tampɛloŋ, ka yie are ka vʋʋ polo meŋ are,

Dɔba la are a su kpare sɔglɔ teere bebe ka bogi meŋ bebe la ka taaboɔ be laa bogi noɔriŋ kaa zie eɛɛ taŋa.

Dɔba ne pɔgeba la a zeŋ ka ba mine zeŋ kyɛ kaŋa are kyɛ e o nuure bon ŋa a taabol biŋ kaa dɔɔ kaŋa de o nu tie o teɛne kyɛ kaa pɔge kaŋa leɛ kaara a dɔɔ

Pɔɔbɔ la zeŋ ka ba mine are ba taa gama mine taa magdabilii kaŋa vɔglɛɛ lambarika pelaa kaŋa vɔgle bonzeɛ kaŋa su kparesɔglaa.

Bibiiri bata la kaŋa zeŋɛɛ gbɛrɛɛ lɔɔre poɔŋ ka bayi are dendeŋ kaŋa sue kparepelaa eŋ nɔɔtetɛmpɛloŋ kyɛ teɛ o gbɛre kaŋa bare o puoriŋ.

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ la are ka ba mine su kparetampɛloŋ ka mine su kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ kaa dɔɔ kaŋa taa kɔlbaarre kyɛ teɛ o nuure ka ba mine meŋ teɛ kyɛ kaa zie e.

Pɔɔbɔ bayi la are ka miri a kaayaa dɔgle a miri zu kaa pɔɔbɔ teɛ ba seɛ kyɛ kaara taa ka noore meŋ are a ba nimitooreŋ.

Dɔba la are dɔba banaare mine su kpare zere ane peɛle peɛle kyɛ pɛgle kɔɔloŋ mine de kɔɔloŋ dɔgle ba zu poɔ.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

Dɔ pɔge ane bibiiri la. Dɛre biŋ la ba nimitɔɔreŋ, ka, ba sɛlɛ teere, a teere puuri mine eɛ bondoɔre ka mine e bonzeere kyaa pɔge su la kparetampɛloŋ.

Dɔba la are a yɛre malfare ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba ko mɔ ba mine taaɛ mɔdoŋa.

Bibiiri la are, ka ba mine haa ba noɔre ka kaŋa de o nuuri eŋe o noɔreŋ kyɛ kaara a sazu a bie kaŋa pɛgele la fone.

Bibiiri bayopoi la, ba zeŋ lɛ dɛre zuŋ ka bɔtare biŋ, a zie e la sɔglaa, a bɔtare eɛ tampɛloŋ kyɛ ka boŋ sɔglaa meŋ biŋ, a bie kaŋa seɛ. 13373

Bibiiri la are ba taa la mie kaŋa su kparezeɛ kaŋa sue kparesɔglaa kaŋa su kparepelaa ka ba are ka teere meŋ are a sobiri meŋ gaŋ.

Pɔgeba bayi la a are ka kaŋa zeŋ ka kaŋa a are ka ba toore nuwoore kaŋa sue kparezeɛ ka kaŋ su kparepelaa ka tabol biŋ ka gama a bebe la a zie e zeere.

Dɔbɔ la are ka ba mine vɔgle zupil doɔre mine ka taaboore biŋ kaŋa su kparezeɛ kaŋa seɛ kurisɔglaa ka kaŋa ba taa kuruu are.

Dɔba ne pɔgeba la are ba mine ziŋɛɛ la ka bamine are deŋdeŋ ba mine suee kpare sɔglɔ ka dakogre biŋ a dakogro mine eɛɛ zēēre kaa mine e ka tabolɔ e tampɛloŋ.

Lɔɛ la biŋ ka teere bebe ka kuree bebe kaa tɛne bebe ka yie bebe kaa zie e ŋa taŋ a mine eɛɛ bondoɔre kaa mine e bonsɔglɔ kaa mine e bonzeere.

Lɔɛ la are kaa lɔɛ mine eɛɛ peɛle kaa mine e zeere ka aloopelee meŋ bebe ane teere teere eɛɛ sɔglɔ kaa teŋɛ meŋ e sɔglaa.

Noba la are ka ba mine au kpare zeere ka ba mine su kpare tampɛloŋ ka ba mine su kpare peɛle kaa yie bebe tɛbolɔ bene ka boma dɔgle nɔɔteɛ.

Pɔɔbɔ la ba zɔɔ la gbɛrɛɛ kuriwie kaŋa su kparezeere mine su kparedoɔre mine pɛgle bɔɔl kaŋa seɛ kurisɔglaa kyɛ kaa zie e tampɛloŋ ka teere.

Pɔɔ la dɔɔ la zeŋ ka kɔntɔnlee a are ka a dɔɔ a zeŋ a kaara a kɔntɔnlee a kɔntɔlee taa la nuuri kyɛ ka a dɔɔ a de boŋkaŋa mare a kɔntɔnlee poɔŋ kyɛ zeŋ a kaara.

Dɔba ne pɔgeba la ka a dɔɔ kaŋ vɔglɛɛ zupilitɛmpɛloŋ ka kaŋa su kparezeɛ ka dɔɔ kaŋ si kparesɔglaa kyɛ ka tabol biŋ o eɛ bondɔre ka kuree bebe.

Nobɔ la are kaŋa kyaare katawisɔglaa su kparesɔglaa ka kaŋa are kõɔ poɔ kaa zie kaŋa e doɔ kyɛ kaa a.

Nobɔ la are ka ba mine a su kparesɔglaa ba mine su kparezeere kyɛ kaa vūū poolo a are ka ba mine a vūū Poole puliŋ kyɛ kaa zie e tampɛloŋ.

Pɔgeba ne dɔba la are, mine tɔɔre nowɔɔre, kaa pɔge kaŋa nyɔge a pɔge kaŋa gbangbane ka ba mine vɔgeli zupilie ka ba mine su kpare pɛɛle ka ba mine su kpare sɔglɔ.

Dɔba ne pɔgeba la ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka ba mine su kparesɔglɔ dɔɔ kaŋ sue kparepelaa kyɛ vɔgle zupilitɛmpɛloŋ ka kaŋa su kparedoɔre.

Pɔgeba ne dɔba la a are ka tabol biŋ ka perɛtere dɔgle a tabol zu ka pɔge kaŋ su kparesɔglaa ka lɔɔre are teere bebe ka kaŋa su kparedoɔre.

Dɔba la are ba taa Gaana filag ane kuree kaa Gaana filag zeere mine eɛɛ doɔ kaa zeere e sɔglɔ kaa zeere mine e zēēre kaa dɔba are deŋdeŋ kyɛ teɛ ba nuuri sazu kaa Gaana filag.

Pɔgeba ne dɔba la are ka ba mine teɛ ba nuuri bamine sue kpare sɔgla ka ba mine su kpare peɛle ka a dɔɔ kaŋ su kpare doɔre kõɔ be la a zie ka teere are ka ba mine su kparre ba mine ba su kparre.

Dɔbɔ la are ka ba mine kaŋa zeŋ kyɛ ŋmeɛrɛ gaŋgaa ka ba mine are kyɛ ŋmeɛrɛ a daba mine sue kpare doɔre ka kaŋa su kpare sɔglaa ka kaŋa su kpare zeɛ.

Noba la are ba mine seɛɛ toraza sɔglɔ ka ba mine su kpare peɛle ne sɔglɔ ka ba mine a e ŋa ba naŋ dɔɔra ka ba mine e ŋɛ ba naŋ boɔrɔ ka ba zo.

Dɔɔ la dɔbɔ bayi la are ba vɔglɛɛ zupile peɛle kaa lɔɛ meŋ biŋ kaa dɔɔ pɛglɛɛ kusiree kusibe meŋ are kaa bonkaŋ bonzeɛ a biŋ a.

Dɔbɔ banuu la ka bata a gbi dumo ka kaŋa gaŋ kyɛ ka bayi are ka teere a are ka kaŋa de o nuure a lire o nu kyɛ ka kaŋa nyoge a kaŋ.

Bontanne la a tɔŋ fuulee ka noba zeŋ a bontanne zu ka ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kpare sɔglɔ ba mine yɛre la wosɔglɔ ka ba mine su kpare zeere.

Bibiiri la are bie kaŋ fue o nɔɔtere e o nu poɔŋ kaa bie kaŋa su kpare zeɛ kaa kaŋa sue kpare sɔglaa ka ba kaara a naatere a bie naŋ teɛ a sazu ka ba are.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

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ ne biire la are ba taa laare kaa dɔɔ kaŋa su kparedoɔre kaa pɔge kaŋa meŋ su kparedoɔre ba mine suee kparepeɛle ba mine su kparezeere ka ba kyɔŋ fuole.

pɔgeba ne dɔba ne bibiiri. la ka wɔɔre a bebe ka ba de a wɔɔre dɔgeli a boma zu ka pɔge kaŋa. nyɔge taa mine eɛ bonzeɛre ka mine e bonsɔglɔ ka bie kaŋa su kpare zeɛ.

Nobɔ la are ka pata a bebe ka ba su kparesɔglɔ ka mine su kparepeɛle ba mine suee kparezeere kaa pɔɔ kaŋa are ko nimie kyaare kyɛ ka ba mine leɛ ba poe.

Kõɔ la gaŋ ka mɔdunne a are a mine nyuuro la a kõɔ kaa mine meŋ are kaara ka kubo biŋ ka teere meŋ are a teere eɛɛ zeere.

Dɔɔ ne pɔɔ ne bibiire la kaa pɔɔ zeŋ teɛ o gbɛɛ kaa bie zeŋ a o gbɛɛ zu kaa dɔbɔ mine are deŋ deŋ ka pata are kaa bie.

Dɔbɔ la are ka ba mine kyɔŋ fuoleeŋ kyɛ su kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zipilsɔglɔ ka ba mine araa seŋsugliŋ ka teere a are kyɛ kaa zie e tampɛloŋ.

Dɔba ne pɔgeba la a zeŋ, ka ba mine de ba nuuri pɔge taa ka ba mine taa maga dabilii ka tabol biŋ ka gama dɔgeli a tabol zu.

Dɔba ane pɔgeba la ka weel baaro biŋe la ka dɔɔ kaŋ vuuni ka ba mine are ba mine sue kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ.

Nobɔ la are mine su kparesɔglɔ kparesɔglɔ ane bonpeɛle kyɛ ka ba ti bontaa dɔɔ kaŋa deɛ a nyɛrɛ kuuree.

Nobɔ la are kaa pɔɔ le diiko pelaa kyɛ seɛ wagyɛ zeɛ ane sɔglɔ kaa dɔɔ kaŋa are a eŋ naate zeere kyɛbkaa pɔɔ nyoge rɔba are kaa.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la ziŋ ka motore are ka lɔre a biŋ ka bibiiri a ziŋ ba mine sue kpare sɔglɔ ka bamine leŋ diikopeɛle kaa lɔɔre kaŋ e zeɛ kaa moto e sɔglaa kaa pɔge kaŋa.

Pɔgeba la are pɔge kaŋ zɔɔŋ kuriwiri a le boma a kuriwiri pareŋ kaa pɔɔ kaŋa are kaa bie kaŋa tuo woɔ a kyɛ su bonzeere a

Dɔba ne pɔgeba la ane bibiiri a dɔɔ kaŋ sue kpare ɖoɔre kyɛ su kpare pɛlaa ka koɔ bebe ka lɔɔre biŋ kaa bie kaŋa su kpare zeɛ.

Nobɔ la are la kuree biŋ ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kparezeere ba mine su kparepeɛle ka kaŋa su kparetampɛloŋ kaŋa vɔglɛɛ zupilzeɛ kaa kaŋa su ko.

Nobɔ la are kaŋa su kparesɔglaa kyɛ tooroo nuwoore meŋ bonzeere ka dɔɔ kaŋa su kparezeɛ a kyɛ vɔgle zupile kaa katawirre are mine eɛɛ doɔre pɛlee la biŋ ka zumɔ.

Dɔba ne pɔgeba la are a pɔge ba vaarɛɛ wagyɛ sɔgelɔ kaa dɔɔ kaŋa vaare wagyɛ ko o taa bondoɔre kaa pɔge kaŋ seɛ wagyɛ o taa bonzeere ne bonsɔgelɔ

Bibiiri la ka ba mine zoro, ka ba mine are, ka teere be be meŋ bebe ba mine. sue kpare zeɛre mine kpare sɔglɔ

Bibiire la are ba seɛɛ wagyɛre ba mine seɛ wagyɛ doɔre kaa wagyɛre mine e sɔglɔ ka ba mine yɛre kɔkɔre lɛɛ ka ba mine de a kɔkɔ lɛɛ eŋ ba zurreŋ ba wa eŋ naateɛ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la are kaa ba mine su kparesɔglɔ ka lɔɔre meŋ biŋ a lɔɔre pare eɛɛ sɔglaa ka bondoɔre kaŋa be a lɔre nimitooreŋ ka bie are a ba nimitoore ka ba mine toore nɔwoore.

Pɔɔ ne bibiire la a are ba dugɛɛ mui mui la be pirɛterre poɔŋ kaa pɔɔ biŋ o ire la a mui mine ko a bie kaŋa kaa bie.

Gbori la a are ka koɔ bebe ka bibiiri bebe ka vūū poolo a bebe ka dɔɔ kaŋa su kparepelaa kyɛ pɛgle orɔba ka koɔ a gaŋ.

Dɔba banuu la are ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine vɔgle kpoglo dɔre ka kuree bebe ka a zie e tampɛloŋ ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ.

Tabol la biŋ ka dakoge meŋ biŋ ka a kapuro eɛɛ boŋdoɔre ka tabol e boŋ sɔglaa kaa dakoge e boŋ tampɛloŋ kyɛ ka teere a bebe ka vuu bɔpo a are.

Bibiiri la ba tuoe woore ka kuriwiri biŋ ka daare biŋ ka yie meŋ bebe ka kamaana are ka moɔ a biŋ tiili a yiri dampuori k,a bie kaŋa are.

Noba la are dɔbɔ ne pɔgebɔ ka ba mine su kpare sɔglɔ ka mine su kpare peɛle k'o mine su kpare zeere ka ba mine vɔgle sɔglɔ mine vɔgli la zupili peɛle ba mine nyɔgɛɛ a dɔɔ nu taa.

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ la are ka tabol biŋ ka aŋkaare ane bɔnaa a biŋ ka gaana flak a bebe ka pɛlee biŋ a pulee eɛɛ bonzeɛ ka gaana flak zie kaŋa e doɔre kaa zie kaŋa e zeɛ.

Dɔbɔ bata la a are ka kaŋa dɔɔ teŋɛ ka ba mine vuune ka ba mine vɔgle zupilpeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ kaa kparɛɛ zie kaŋa e zeere.

Die poɔ la ka dakogro a biŋ a dakoo eɛ dakoo tampeloŋ ka taabol meŋ biŋ ka bite ane boma dɔgele a taabol zu kyɛ kaa zie e tɛmpeloŋ

Pɔgeba ne dɔbɔ ne bibiiri la kyɛ la fuuli ka a pɔgeba tuo boma kaayare pilee ka ba mine tuo laare mine sue kpare tempɛloŋ ka ba mine su kpare sɔglɔ.

Dɔba la ka bayi are ka kaŋa a be teraata poɔŋ kyɛ ka kaŋa pɛglɛɛ orɔbare orɔbasɔgla ka kaŋa biŋ kyɛ ka daare ba ba ka kommie bebe.

Pɔgeba bata la ane dɔɔ bonyeni kaa pɔgeba ba sue kpar peɛle kaa dɔɔ toore nuwoore ka ba eŋe nimikyaanee kaa pɔge taa magedalee

Dɔba ne pɔgeba la are ka ba mine su kparezeere ka ba mine taa woore ka ba mine yɛre a woore ba puoriŋ ka ba mine taa wozeere ka yiri are ka ba mine yɛre wopeɛle.

Dɔba ne pɔgeba ne bibiiri la ka dakogro biŋ kaa tabol kaŋa e boŋ doɔre kaa dɔba mine su kpare peɛl ka mine biiri su kpare zēēre ka ba mine su kpare tampɛloŋ ka zie e sɔglaa.

Nobɔ la a zeŋ ka ba mine vuune ka ba mine su kpare tampɛloŋ ka tabole biŋ tabole eɛɛ tampɛloŋ ka waayɛre a bebe a waayɛre eɛɛ bonsɔglɔ ba mine su kparesɔglɔ.

Noba la are ka lɔɛ meŋ biŋ k,a noba mine su kparepeɛle ka ba mine vɔgle zupilizeere ka ba mine su kparesɔglaa k,a lɔɛ kaŋ e sɔglaa k,a zie e zeɛ kaa patare are.

Noba la are ka ba mine su kparesɔglɔ mine su kparepeɛle ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka tabol biŋ zie kaŋ eɛ zeɛ k,a zie kaŋ e sɔglaa kyɛ k,a zie e tɛmpɛloŋ.

Dɔbɔ ne pɔgeba la are daogri la biŋ sue kpare sɔgla ka ba mine su kpare zeere ka ba mine su kpare peɛle ka yiri are ka tebol biŋ a ba sensɔgleŋ ka pɛrɛterevdɔgle.

Dɔba ne pɔgeba la ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka ba mine su kparedoɔre ka ba mine su kparepeɛle ka pɔge kaŋ taa ŋmane a de kyɔɔ o noɔreŋ kyɛ k,a dɔɔ vuune.

Bibiiri bayoɔ la ba maala la daare lɔɔre kaa bayi a kpɛ zeŋ a lɔɔre poɔŋ ka bata a daara ka bonyen gaa te are a kaara ba mine sue kpar peɛle ba mine su bonsɔgelɔ

Dɔba la are kuri zu, ka ba mine taa Gaana flakiri o eɛ bonzeɛ ne bon sɔglaa ka kaŋa su kparre tempeloŋka ba mine su kparre pɛɛle ba mine teɛ ba nuuri saazu.

Nobɔ la a are a vɔgle zupilsɔglɔ taŋkpogle sɔglɔ kaa lɔɔre are a ba puoriŋ ka ba mine be a lɔɔre poɔ ka ba mine meŋ are a nimitooreŋ ka ba mine leɛ.

Nobɔ la zeŋ ka tabole kpɛ biŋ ane dokogro a dokogro eɛɛ zeere kaa tabolɔ e sɔglɔ kaa a teŋɛsugɔ zie kaŋa e doɔre ka ba biŋ gama.

Nobɔ la zɔɔ kuriwie ka ba mine zeŋ a kyɛ kaara ka ba mine ire ba nuure bare kyɛ zoro kaa ba mine su kparesɔglɔ kaa zie ti puure bebe ka.

Dokogro naŋ biŋ nugɔɔ ane nudoloŋ ka pɛn ayi kyuɔɔ wa sige teɛ a waa buluu ka a daŋkyine waa pilaa ka fotore a mare.

Dɔbɔ, dɔbɔ la. Kaŋa sss ba sue kpare doɔre, kaŋa su kpare sɔgelaa mine vɔgelɛɛ zupli doɔre. Ba mine zeŋɛɛ la. Ka ba mine are.

Noba la zeŋ ka ba mine are ka dɔɔ kaŋ are o puoriŋ ka teere meŋ are ka vaare be a ba sensɔgleŋ kyɛ ka ba mine su kpare peɛle.

Dɔba ne pɔgeba la are ka ba mine ziŋ ka kurewie meŋ are ka kataweɛ meŋ a are a kyaare kaa zeere mine e zēēre kaa dɔɔ kaŋa su kpare doɔre ka kaŋ su kpare zeɛ ka kaŋa seɛ kure sɔglaa ka boma biŋe.

Dͻͻbͻ ne pͻͻbͻ la are a sԑllԑ tepuubu. A pͻge kaŋa eŋ la walentinbuute. A pͻge kaŋa kparoo e tevaare kparoo ka a dͻͻ meŋ su kparoo ka o e kpare tampԑloŋ.

Nobɔ la are ka kaayaa biŋ ka bibiire meŋ are kaa lɔɛ a are ka patarɛɛ are kaa pɔgɔ kaŋa su kparezeɛ ka kaŋa su kparesɔglaa kaa bie kaŋa.

Pɔgeba la zeŋ ka rɔbare meŋ biŋ ka kapore biŋ ka buutiri biŋ a mine e la boŋ zeere ka a mine e boŋ sɔglɔ ka pɛrɛte biŋ a pɔge kaŋa.

Pɔɔ ne dɔbɔ la ka ba mine zeŋ ka ba mine are kaa pɔɔ kaŋa suee kparepelaa neŋ kparesɔglaa kyɛ eŋ nimikyaanaa kaa kaŋa su kparezeɛ a kyɛ zeŋ a de o nuure liretaa kyɛ kaara a zie.

Dɔba la ba tuoe kûû daga kyɛ su kaayɛ sɔgelɔ ka ba mike su bonzeere ba mine tuo la a kûû daga ka ba mine meŋ kyɛnɛ a tuuro ba ba tuo

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la are ba mine sue kparresɔglɔ ka ba mine su kparreze kaa kparre ziiri mine e zeere kaa ziiri mine e doɔre ka ba mine vɔgli zupil doɔre kyɛ yɛre kɔkɔlɛɛre.

Dɔbɔ la zeŋ ka gaŋgaare biŋ ba nimitoore ba suee kpare tampɛloŋ wagyɛ tampɛloŋ kaa gaŋgaare zeere mine e sɔglɔ ane bonzeere ka teere bebe a zie moɔ.

Bibiiri ne pɔgeba la , kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre ka kaŋ su kpar pelaa. kaa bie kaŋ leri o nuuri kyɛ de o nu a teɛ o noɔre ka yiri bebe.

Bibiiri la are a nyɔge taa nuuri a ŋmmaa gyile kaa bibiiri mine meŋ seɛ wagyɛ doɔre ka ba mine seɛ wagyɛ zēēre ne boŋpeɛle ba mine leŋee diiko peɛle.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la zeŋ ka ba mine are ka tabole biŋ ka dakogro meŋ biŋ kaa dɔɔ kaŋa are ba nimitoore kyɛ kaara kaa zie tabole kaŋa e zeɛ.

Pɔgeba ne bibiiri la are ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka daare biŋ ka kaayare a dɔgle ka pɔge kaŋa nyɔge la vogre o mɔnɔ la sao ka vūū are.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la kaa pɔɔ su kparezeɛ ka kaŋa taa gumboot m ka tabol biŋ a tabol eɛɛ sɔglaa kaa dɔɔ kaŋ su kparesɔglaa.

Pɛbilii la biŋ ka boma eŋ a poɔ a mine e la zeere ka a mine e doɔre ka a mine e peɛlle ka a mine e bonsɔglɔ ka a mine eɛɛ bondɔre.